Pane zvirimwa zvinoshandisa kushongedza nzvimbo zvinoyevedza. Pane maruva eruvara rwe girinhi ane maruva akatsvukuruka anoyevedza kwazvo. Anowanzowanikwa panzvimbo zhinji maruva aya sezvo achirarama nemvura shoma.

Nyuchi chipembenene chinogadzira huchi chichishandisa maruva nemvura uyezve nyuchi chipembenene chinoruma zvinogwadza zvikuru zvine huturu.

Mumadhorobha kana kuti mumaguta munowanikwa muine zvikwangwani zvinowanikwa panzvimbo dzinowanzowanikwa vanhu vakawanda, pane zvikwangwani zvinoshambadza zvitoro nezvazvinotengesa poitawo murume ari kuita basa rake ari kusunda ngoro ino takurira vanhu zvinhu.

Iyi nzvimbo iri padivi pemugwagwa. Inoitirwa mabasa ekutengesa. Panotengeswa zvipfeko. Panotengeswawo kana zvinwiwa zvinotonhorera. Zvinotengeserwa vanhu vanenge vachifamba vachipfuura panzvimbo iyi. Pakagadzirwa zvivakwa zvekudzivirirawo ringava zuva kana mvura.

Ichi chipfeko chinopfekwa mutsoka chinonzi shangu. Shangu dzine mhando dzaka siyana-siyana. Apa tiona shangu dzemhando yatingati matenesi. Dzino pfekwa nguva zhinji kana vanhu vachitamba mitambo yaka siyana.

Pane huswa hunotaridza kuti hwakareba. Hunowanikwa mumasango huchigona kushandiswa kupfurira dzimba kana kuti kudyiwa nezvipfuyo. Huswa uhu hunotaridza kuti hwakaoma kureva kuti inguva yekushomeka kwemvura kana kuti kusanaya kwemvura.

Magirazi mudziyo unoshandiswa kuisa zvinwiwa zvakaita semvura, nezvinwiwa zvinotapira nehwahwa. Magirazi akafanana nemukombe asi akagadzirwa asina mubato.

Panzvimbo iyi pane bhazi uyewo pane zvivezwa zvendege. Pane muti pakaiswawo bepa renemufananidzo inoshambadza munhu kanakuti bato rinoda kuvhoterwa.

Pane zvekunwa zviri mudhishi rine chando . Zvekunwa izvi hwahwa kana doro kana Kuti mhamba. Hwahwa huri muma bhodhoro hunotengeswa muzvitoro. Hwahwa hwatingati ndehwe chirungu. Pane hwahwa huri mubhotoro re bhurauni hwatingati black lable.

Zvirimwa zvinoshandiswa kushongedza nzvimbo zvinonzi maruva, maruva aya anoyevedza zvikuru ane ruvara ruchena neruvara rweyero.

Uyu mudziyo unoshandiswa kunyanya-nyanya panonoshandiswa marasha. Angava ehuni kana kuti marasha edombo rinonzi "coal'. Mudziyo unoshandiswa kukweva marasha aya.

Ichi chirimwa chinowanikwa musango chinokura chega kana kuti chinodyarwa paruvanze nevanhu kuitira kushongedza nzvimbo. Chine mashizha makuru aneruvara rwegirinhi. Uyezve chinoita maruva anowadzokunge ari matsvuku kana kuti akutsvukuruka. Chinoitawo vana vakaomarara kana vachinge vaibva.

Mumadhorobha mune zvivakwa zvakawanda. Zvivakwa izvi zvinoshandiswa mabasa akasiyana. Pane zvimwe zvivakwa zvinoshandiswawo semahofisi enzvimbo kana kuti ezvikoro zvepamusoro zvezvidzidzo zvepamusoro zvatingati mayunivhesiti. Apa pane hofisi yechikoro chedzidzo yepamusoro cheSolusi University.

Mutambo webhasiketi bho. Mutambo unotambirwa munzvimbo inonzi koti. Unotambwa nevatambi vashanu kutimu kana kuti kudivi rimwe chete. Mativi maviri kana kuti matimu maviri anenge achikwikwidzana kuita zvibozwa zvakawanda.

Murume akatarisa chivezwa chemunhukadzi. Zvivezwa zvinogadzirwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvimuti kana rimwe dombo rinovezeka.

Pane muti unonzi mupopo. Mupopo muti wemuchero unodzwara kunyanya padzimba. Vanhu vazhinji vanoudzwara sezvo uchikurumidza kukura nekuita michero. Muchero uyu unowanzokanganisa kana kuti kukwikwidzanawo netambo dzinofambisa magetsi. Zvinogona kukonzera njodzi.

Pane miti yakati kurei, miti iyi ine mapazi kana kuti matavi akawanda nemashizha akati wandeiwo, inotaridza kuti iri kuzvuvika mashizha nekuti akazara pasi, zvinotaridza kuti inguva yekuoma kwemashizha mumiti tichangobva muchando

Ichi chipukanana chinonzi nyuchi, chinobhururuka uyezve chinoruma zvinorwadza zvikuru. Chipukanana ichi chinogadzIra huchi. Huchi hunonaka, hunotapira uyezve chipukanana ichi chinoshandisa maruva nemuto unobva mumaruva nemvura kugadzira huchi.

Zvekudya nezvimwe zvinoshandiswa pakugadzira kana kubika zvekudya zvinowanzochengeterwa mumagaba kuti zvisakanganisike. Pane magaba ari pamufananidzo anogona kuchengeterwa zvinhu zvakaita seshuga kana munyu.

Panzvimbo apa pane mugwagwa. Panewo maruva anenge miti. Maruva erudzi runonzi mabhogeni vhiriya. Nechekure uko kune dzimba kana kuti zvivakwa zvinovakwa zvakaita sematanga zvichienda mudenga zvikuru. Zvivakwa izvi zvinowanzo shandiswa kuchengetera zvirimwa zvakaita sechibage.

Zvifambiso zvinoshandiswa kutakura vanhu nembatya kubva panzvimbo imwe chete zvichienda pane imwe nzvimbo. Pane motokari diki dzakavharika dzinowanzotakura vanhu vashoma kana kuti mhuri. Poitawo mota dzakavhurika kumashure dzinowanzotakura zvinhu kana kuti mbatya.

Zvivakwa zvakadurikidzana zvinovanikwa mumadhorobha. Zvigona kudurikidzana kana dzimba dzinosvika kana gumi. Zvivakwa izvi zvinoshandiswa semahofisi, mabhanga kana kuti zvimwe zvitoro zvinotengesa nhumbi dzakasiyana.

Mudziyo unoshandiswa kutarisa kufamba kweropa mumuviri nekurova kwehana tingati BP kuitira kuchengetedza utano.

Zvivakwa kana kuti dzimba dzekugara, dzakavakwa nezvitina dzikapurasitwa nesamende. Dzakapfirirwa namataira. Dzimba dzinemagetsi. Panewo dzimwe dzimba dzekuchengetera zvipfuyo zvakaita se huku.

Ruoko rwakabata chinyoreso. Chinyoreso mudziyo unoshandiswa kunyora mavara pabepa. Pane mushonga wokugeza nawo mazino watingati i'toothpaste'. Mushonga uyu unoshandiswa kuti mazino achene pakugezeswa.

Shiri yakamhara pamusoro peruva. Maruva aya aneruvara rutsvuku kana kuti rwatingati rwepingi. Shiri iyi inemavara akawanda anosanganisira ruvara rwebhurauni nemamwe mavara akatsvukuruka.

Ichi chipfeko chinopfekwa mumaoko kushongedza ruoko. Chipfeko chakagadzirwa chakaita denderedzwa uyezve chakaiswa zvinhu zvinoyevedza zvakaita kunge mabhora zvakaita kunge zvuma. Chinowanzokupfekwa nemadzimai kushongedza maoko awo.

Musoro wakarukwa nezvinyorwa zvinonwisa mvura. Zvinyorwa izvi zvinosanganisira mitsara nezvinyorwa zvakaita sehana.

Ibhuku rinokosheswa zvikuru nevanhu vechitendero cheChikirisutu. Ibhuku rinonzi Bhaibheri. Mubhuku iri mune zvinyorwa zvinodzidzisa vanhu nechitendero cheChikirisutu.

Izvi zvinyoreso. Zvinyoreso izvi zvinoshandiswa pakukunyora pamapepa. Zvinyoreso izvi zvine ruvara rwakawanda zvimwe zvitsvuku zvimwe zvine ruvara rwebhuruu, rwegirini, rwepepo rweorenji.

Chipukanana chinonzi bete. Chinowanika mumba. Kunyanya mumba yekubikira chinofarira kudya zvasaririra kana zvadeukira pasi. Izvi zvakachengetedzwa mumba zvakaita se upfu kana shuga kana madamatisi.

Izvi zvinhu zvinoshandiswa kudzidza kana kuti kudzidzisa zvinowanikwa panzvimbo dzekudzidzira zvakaita sezvikoro. Pane manhamba nezvimwewo zvingashandiswa pakudzidzisa.

Inzvimbo ine panocherwa mvura kana kuti pombi yemvura. Nzvimbo iyi yakagadzirwa ikaiswa samende kuitira kuti pasaite madhaka uyezve panzvimbo iyi pane miti yerudzi rwemirara. Miti iyi inowanzomera pane mvura kana kukura pane mvura yakati wandei.